kubalulekile ebantwini bonke ukubana sithole amathuba ngezikhathi thizeni ukuba abantu siyehlolwa ukuhamba kwegazi ukuvikela lokulondloza impilo

Imikhuhlane yohlobo olunamathela ekuhl ekubambaneni labantu abalawo egoqela imikhuhlane enjengabo Ebola idinga unanzelelo.

uluhlu olutsha kwezempilakahle ngolukhangelana mayela lokuphatheka kwabantu emicabangweni ukuhlukuluzeka ukuthaba inzondo lokhu kuqakathekile ukubana sikunanzelele

umkhuhlane wenqondo usubhahile ebantwini abanengi ngenxa yobunzima bempilo izidakwamizwa lemimeko etshiyeneyo ebantwini

Ezibhedlela ezinkulu ikuseni yinye ngayinye izigulane labaphelekezela izigulane bayafundiswa ngezempilakahle bengakangeni ezibhedlela.

Kubalulekile ukubana ohulumende bafake izimali ezinengi ekuqeqetsheni kmongikazi labodokotela kwezemfundo lezempilakahle ukuze baphathise abantu ezigabeni ezitshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi umphakathi ufundiswe ngemithi etshiyeneyo etholakalayo endaweni ezitshiyeneyo ukuze abantu bangazihlukuluzi babulale imizimba yabo.

Izifundo ngezempilakahle zinika abantu ulwazi ngezidlela okumele baziphathe ngayo lendlela okumele baphile ngayo ukuze benqabele imikhuhlane eminengi etshiyeneyo etholakala ebantwini.

Kuqakathekile ukubana izibhedlela lendawo zamaklinika zitholakale eduzane labantu lapho eziselakala khona amatende amisiweyo alungile lawo ukubana abantu bathole usizo

Amaphephandaba aveza ubungozi kwezempilakahle agoqela ukutshaya kwegazi okukhulu, ezetshukela, imizimba e khulupheleyo ukubhema loku khula ngokweminyaka awakathekile

Imitshina yohlonzi oluphezulu eyakulezinsuku iyadingakala ukubana itholakale ezindaweni zokuhlinzela abantu ezibhedlela ezitshiyeneyo.

Kubalulekile ukubana abantu bonke abesilisa labesintwana bayefinyelela emtholampilo bathole imithi ngemfanelo ezibhedlela eduzane labo.

inhlangothiezisebenzelana lezibhedlela ezigoqela eze science lezema lab ziqakathekile kakhulu kodwa zibiza imali enengi ebantwini

Empilweni yabantu kuqakathekile ukubana nxa sisehlelwa yizifo thizeni siyethola usizo ezibhedlela. Lokhu kwenza ukubana sithole impilo enhle ehlambulukileyo masinyane.

Ukuzinanzelela emizimbeni yethu njengabantu kuyinto emqoka njalo eqakathekileyo ikakhulu ukuhambela lokuziihambela sisiyananzelelwa ezibhedlela siyefika khona kuqondile.

Imithi lamaphilisi abesilungu atholakala elusizo ebantwini abanengi lanxa ethengwa ngemali ukubana enelise ukulapha abantu

Ngemithi yesilungu abantu sebengaswela imfanelo loba imali zokuyathola usizo ukuba basizakale kodwa layo mihle iyasebenza ebantwini.

Imithi yesilungu egoqela leyo eyokuqeda ukukhwehlela loba isifo sophepha iyasebenza masinya emzimbeni womuntu.

Singaqathanisa imithi yesintu leyesilungu ,imithi yesilungu idinga ukubana uyihambele esibhedlela njalo uyibhadalele kodwa imithi yesintu siyithola singabhadalanga.

Imithi yesilungu etholakalayo ebantwini eduze elusizo ngegoqela amajekiseni okuzihlaba ikakhulu ebantwini abaletshukela. Lokhu kuyenelisa ukubana kugcine impilo.

Imithi yesilungu, egoqela amafutha okugcoba, angaba lembangela, loba impumela enhle. Kusiya ngokuthi asetshenziswe ngaluphi uhlobo.

Imidlalo yenguqu, imidlalo ebantwini abansundu jikelele iyaketha ukusebenzelana kuhle njalo iyaletha ukubambana lenqubelaphambili. Imidlalo iyaletha njalo amathalenta atshiyeneyo, iveze ubungcitshi babantu obutshiyeneyo ezigabeni ezitshiyeneyo.

Ingatsha lenhlelo zokwelapha abantwana ziqakathekile ekubeni sinanzelele impilakahle yabantwana kanye labomama abakhangela abantwana.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi badlala indima enkulu empilweni zabantu balomsebenzi oqakathekileyo njalo obalulekileyo.

Amalanga akhuthaza ukunanzelela ngezempilakahle abaluleki njalo aqakathekile ebantwini enza abantu bananzelele ukuqakatheka kwezempilakahle lokuziphatha ngendlela.

Kwezempilakahle kuqakathekile njalo kubalulekile ukubana nxa sithe saphiwa amaphilisi kumele siwathathe ngendlela ahlelwe ngayo ukuze sithole ukusila.

Imikhankaso yezempilakahle ngokutshiyana kwayo, imkhuhlane enjengenculaza enjenge mvukuzane iqakathekile emphakathini, iyafundisa yandise ulwazi.

Ukuhambela umphakathi kugqugquzelwa ngezempilakahle kwenza abantu babelolwazi olwaneleyo ngendlela okumele baziphathe ngayo.

Ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane wengulamakhwa kuhle ukubana omama labobaba abesilisa labesintwana bahambe bayehlolwa izikhathi zonke ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane

kundalo abantu izihlahla lezinyamazana amanzi aqakathekile kakhulu kungakho kumele siwasebenzise ngonanzelelo ngoba amanzi yimpilo

Kubalulekile ukubana masisiya emidlalweni ethize loba kungaba ngeyenguqu loba siphandle, abantwana labadala sihambe silemithi eyeneleyo okuyenqabela ingozi.

Ukukhuhluza kwemizimba ukuze senqabele imikhuhlane enjengemizimba ekhulupheleyo kuqakathekile ebantwini bonke kuyavimbela emikhuhlaneni eminengi.

imiphucuko kwezempilakahle etshengisa imikhuhlane noma izimi zomuntu ogulayo kanye lodokotela kuyenza abantu bekwethembe njalo bekujabulele ukuya esibhedlela

Ulwazi ngezihlahla lemithi yesintu lungaba lusizo empilweni yakathesi esiyiphilayo ngoba luphilisille abantu endulo.

Ubuhle bemithi yesintu yikubana itholakala eduze egangeni njalo ulwazi lwakhona lwavela kubokhokho lusiza ebantwini.

Izihlahla lesihlahlakazana ezitshiyeneyo zilakho ukwelapha imikhuhlane eminye eminengi esihluphile njalo ebhahileyo kulezi insuku.

Izihlahla lezihlahlakazana nxa zisetshenziswe kuhle ngolwazi olweneleyo ziyenelisa ukusiqedela eminengi imikhuhlane esihluphayo ngalesi iskhathi

Abantu abelapha besebenzisa imithi yemvelo benza umsebenzi omuhle kakhulu kodwa kuyadingeka ukubana balondwe balandelwe ukuze imisebenzi yabo ibhalwe phansi

Ulwazi lwe internet selwenze kwabalula ukubala lokufunda kabanzi ngokwemithi yesintu osekusenza yamukeleke ebantwini abanengi jikelele.

izihlahla ziyimpilo bezisebenza endulo amaphilisi engakafiki lathi singazisebenzisa ngonanzelelo siyanelisa ukuthola impilo ngokugcwala kwayo

Uhlupho ngemithi yesintu yikubana akula okulotshiweyo phansi ngokusebenza kwayo, lembali yayo, okungalandelwa ngemva kwesikhathi.